Zamu zo mu tatauna ne a kan gwanda. A taƙaice ba wai gwanda kaɗai ba har ma da tun daga farkon fara shukanta, har izuwa sanda za a kai ta kasuwa. Ita dai gwanda a farkon abin da ake yi shi ne idan za a shuka ta ana shuka furan ta. Wannan fure manoma sukan samu ƙasa mai tsafta wanda ta dace da wannan fure na gwanda. Inda suke shuka shi, wanda yake ɗaukan kusan tsayin wata uku zuwa shida kafin ya fara fitar da ganye, ma'ana ya fara gina gangan jikin wannan shuka. Sannan ya fitar da ganye, bayan ya fitar da ganye yakan ɗau wasu ‘yan watanni suma sannan wannan fure shima ya fara fitar da itatuwa, bayan ya fidda itatuwa, adadin wannan itatuwa ya danganta ne a kan yanda aka kula da wannan shuka. Idan ya zamana an kula da wannan gwanda da kyau za mu ga cewa itaciyan da take fiddawa suna da yawa, kuma hanyoyin kula da ita basu wuci ba ta tsafatacecen ruwa da kuma sa mata taki na zamani ba. A wannne take ɗaukan kusan wata takwas zuwa goma sha biyu sannan ta fara fitar da wasu ‘ya’yan. Inda wa'inan ‘ya’yan domin girbe su akan dinga tsokano su da dogayen itace suna faɗowa a cikin robobi saboda yawanci gwandoji da muka sani suna yin tsayi ne sosai ba wai kamar na zamanin ba.

A yau zamu tatauna ne a kan yanda ake ɗaukan amfanin gona daga gona izuwa cikin gari, ko kuma daga wanan gari izuwa wani gari, ko kuma daga gona izuwa kasuwa. Amma mun ce amfanin gona ne ba mu bambance wani irin amfanin gona bane. Misali mu ɗauki masara bayana an gama shukan masara, an girbe ta, idan bamu manta ba muka sakata ne a buhuhuna sannan a ɗinke buhuhuna bayan an ɗinke su akan loda su ne a manyan motoci. Inda wa'inan motoci su za su ɗauke su izuwa kasuwa. Idan kuma muka ɗauko doya, za mu ga doya tana da girma sannan harda gwaɓi. Ba kowacce mota take ɗaukan doya ba. Kamar dai yanda na faɗi a masara, ita ma doyan za a zo a jera ta ne. Inda mafi akasari ita ba cikin buhu ake sakata ba, akan layatane a bisa motan, hakan za a ɗauke ta daga wannan gari izuwa wannan gari, daga wannan kasuwa izuwa wannan kasuwa. Haka suma sauran amfanin gona. A yanzu, a zamanan ce, yawanci a bisa manyan motoci ake ɗaukan su ba wai kamar da da ake goyawa a bisa amalanken shanu ba. Wannan shi ne ɗan taƙaitacen bayani akan yanda ake ɗaukan amfanin gona daga wannan wuri zuwa wannan wuri.

Toh maudu'in mu na yau zamu tatauna a kan yanda ake ɗaukan amfanin gona amma a gargajiyance. Idan bamu manta ba a can mun ce a zamanance ana ɗaukansu a manyan motoci. Nan muna magann a kan gargajiya ne. Ma'ana mu ɗauka cewa wannan zamanin babu shi, domin ɗaukan amfanin gonanmu a gargajiyance bayan mun girbe su, mun adanan su a ma'adanai, idan ya zamana za a ɗauke su izuwa kasuwa, mukan goya su a amalanken shanu ne ko kuma babur mai ƙafa uku ko kuma ‘yan ƙananan motoci na da wa'inda ba su zo a zamanance ba. Mafi akasari dai munfi goya wa amalanken shanu, inda in tafiyan tana da yawa sai a kwana ana tafiya ana tsayawa ana hutawa don kawai ɗaukan amfanin gona daga wanan wuri izuwa wanan wuri. Kuma a gargajiyance wa'innan amfanin gona koda mun yi girbi, girbi yayi kyau, amma sun zo da yawa bawai duka zamu iya ɗauka ba saboda su wannan amalanken shanu ba sa ɗauka da yawa. In ba haka ba zamu gajiyar da su ne. Wannan shi ne ɗan taƙaitaccen bayani akan yanda ake ɗaukan amfanin gona a gargajiyance kuma ba wai shanu ba kaɗai hatta jakuna ana loda masu wannan kayayyaki.

Maudu'in da za mu tatauna a yau tubani ne. Miye tubani? Mafi akasari tubani suna fitowa ne a cikin ƙasa inda suke yin yaɗo a can cikin ƙasa. Ga misalan tubani na ɗaya akwai dankali, na biyu akwai mankani, na uku akwai dankalin hausa, na huɗu akwai doya. Wa'inan duk ana kiran su da tubani domin su ɗin koda an yanka su, misali cikinsu za ku ga yana yanayi. Dukan su suna yanayin da juna kuma salon shuka su ɗaya ne, salon kula da su ɗaya ne. Sai dai ya danganta ga yankin da akai shukan. Idan za mu iya cewa yanki kudu ga yanda suke noman su, arewa ga yanda suke yi. Wa'innan tubanin da na lissafo yawancin hanyoyin kula da su ɗaya ne. Haka ma hanyoyin girbe su. Idan ba mu manta ba idan muka koma ga girbin doya, zamu ga cewa doya idan ka so zaka iya ɗaukan ma'aikata su yi ma aiki, in kuma ka so ka yi kai kaɗai. Inda za ka dinga ware wanda su kai ma da wanda ba su ma ba, a hankali ana yi ana cizgo ta daga cikin wannan ƙasa, to su ma haka sauran tubani. Shi ma dankali idan mu kai duba duk haka ake ma shi ka ware wanda kake so, wanda kuma ba su isa girbi ba suma sai ka iya barin su wannan shi ne ɗan taƙaitaccan bayani akan tubani.

Wanan gonan oloyin ce. Wannan gonan da kuke ganin gonan wake ce. kuma duka satin ta biyu ba a dade da yin shuka a cikinta ba. Idan wake kuma a cikinta wake ne aka shuka. Gona ‘yar sati biyu in dai har ana kula da ita wurin ba ta ruwa mai tsafta sannan da ciccire ciyawu, in dai ana yi mata noma mai kyau, to sati biyu ya isa ta fara fitar da ganye. Abin da nake nufi a nan shi ne idan da za mu bibiya wannan gona mu gani, za mu ga wannan wake ya fara tsiran ganye, ganyen ma ya ɗan fara tasawa a haka zamu iya gane cewa wannan gona ‘yar sati biyu ce wanda manominta ya kula da ita ta hanyan ba ta ishashshan ruwa da kuma tabbatar da cewa ya kula da ita da bata kariya daga cututtuka da ƙwari na zamani. Idan har aka bi wa’innan matakai aka kiyaye su, shi ne za ka ga ta fito ta yi kyawo har ma idan takai da girbi zamu ga amfanin gonan yayi albarka. inda za mu ga ta ko’ina ‘ya’yan wake muke ake ganin wannan shi ne alama na cewa muna kula da gonan mu idan har za a raini wannan gona to ba ƙaramin riba za a ci a cikinta ba.

A yau zamu tataunane a kan doya. Zan maku ɗan taƙaitaccen bayani tunda ga fara noman ta har izuwa ga yin shuka, girbi, da kuma siyar da ita a kasuwa. Kamar yanda muka sani ita doya tana ɗaya daga cikin tubani. Domin shuka ta ana yin dashan wannan doya, yanda akan ɗan yanki ɗan samanta a dasa shi a cikin ƙasa, inda ƙasan take kasancewa ta zama ƙasa ce wanda aka tsuma ta, kuma za ta iya karɓan wannan doyan ko in ce an saba shuka doya a bisan ta. Za a saka wannan ɗan sama da aka yayyanke. Inda za a dinga kula da shi. Ana ba shi ruwa har izuwa lokacin da zai girma ya isa girbi. Domin yin girbi wasu sukan ɗauko ma'aikata ne, wasu kuma sun fi son su shiga gona su yi da kansu, inda suke ware wanda yayi masu da wanda bai yi masu ba. Bayan nan, bayan an yi girbi akan adananta a cikin buhuhuna ko kuma a samu a yi masa makangai, a kyakkyeɓeta, daga nan za a kaita kasuwa. Amma kafin kaita kasuwa sai an ware wacce ya kamata a kaita kasuwa, da wace ce za a aje a ci a gida. Wannan shi ne ɗan taƙaitaccen bayanin da zan yi maku a kan doya.

A yau za mu tattauna ne wato akan jirgi mara matuƙi, da yawan mu muna ganin shi kuma bamu san meye yake yi ba, ba kamar a harkar gona. Wannan jirgi mara matuƙi a yau za mu yi maku ɗan taƙaitaccen bayani akan shi. Shi dai wannan jirgi mara matuƙi ba wai shi yake tuƙa kansa ba a’a, wani ne can daga gefe yake kula da shi inda yake amfani da masarrafi na zamani. Kuma shi wannan jirgi mara matuƙi an yi shi ne domin aikin gona, kala-kala ne, shi wannan wanda muke gani domin aikin gona aka yi shi inda za ka tada wannan jirgi da masarrafi kuma babu kowa a cikin sa, wannan masarrafi da shi ake amfani ake yadda aka so da shi ma’ana ake sarrafa shi. Da wannan masarrafi za’a tada shi ya tashi a maimakon mu zagaye gona wadda ta kai eka dubu sai a tada wannan jirgi wanda yake ɗauke da maɗauki a jikin shi duk inda ya je kana gani a jikin wannan masarrafi naka, duk inda kake so ya hasko maka ma zai hasko ba sai ka sha wahala ka tashi ka je ka dubo ba. Wannan jirgi mara matuƙi yana da matuƙar fa’ida a harkar noma. Idan muka duba amfanin shi da rashin amfanin shi za mu ga amfanin shi ya fi yawa. Idan ma za mu ƙara bincikawa za mu ga cewa rashin amfanin shi bama shi da rashin amfani sai dai amfani. A maimakon ka yi tafiyar kilomitoci, gara ka tada wannan jirgin ya je ya dubo maka abin da idon ka zai iya gano maka.

Tarwaɗa kamar yadda kuka gani to ku ci gaba da biyo mu don ganin yadda ake ciyar da Tarwaɗa, Fatan dai kuna tare da mu kuma kuna kallon me ye ke faruwa, Wannan su ne kifayen kamar yadda kuke gani, kun gan su saI rububin abinci suke yi, Wannan duk yana cikin matakan da ake bi wurin ciyar da Tarwaɗa kamar yadda muka sani Tarwaɗa ita ma kifi ce amma kuma kifi ne mai kama da mage, kun gani wannan lokacin ciyar da su ne sai ka ga sai rububin abinci suke, wannan su ne matakan da ake bi a aikin gona komai da komai yana da amfani kuma yana iya zama wani nau’in albarkatu ko kayan aiki domin inganta gona ka samu wasu fa’idodi daga gare su ko da yake wasu abubuwa suna gani kamar ɓata lokaci, Amma duk wani abu yana taimaka ma gona ,wannan yana ɗaya daga cikin matakan, sannan kuma yana hanyoyin barkanku da shigowa wannan tsari.

Idan ba ku manta ba, mun shuka dankali kuma muka girbe shi to wannan ma yana ɗaya daga cikin tsaruka da ake bi duk a kan dankali Kuma, wannan shi ne sakamakon wannan tsarin da muka bi kuma waɗannan matakai, suna da sakamako Kuma wannan ɗaya daga cikin sakamakon wannan matakan da muka bi ne Wannan mu ne muke loda amfanin gonanmu ya zuwa kasuwa Kuma kamar yarda na faɗi maku, wannan yana ɗaya daga cikin matakan sannan, wannan shi ne sakamakon matakan da muka bi. Wannan su ne dankalin da muka noma a cikin buhunhuna kamar yadda kuke ganin su ga su nan duk mun saka su a cikin buhunhuna an ɗaɗɗaure su Akwai masu launi na shunayya, akwai kuma farare ga su nan kamay yadda ku ke gani Wannan duka yana cikin matakan da ake bi duk a kan dankali Kun gani? Ga shi nan de ana loda shi a cikin mota za a tai da shi i zuwa kasuwa Barkan ku da zuwa ƙarshen wannan mataki, sannan kuma ga sakamakon abin da muka yi a can baya.

Girban masara, kaman yadda kuke ganii ga shi nan muna girba masaranmu, mun batta ta bushe ne a jikin tushen wannan masara. Ga shi nan kamar yadda kuke gani wannan shi ne hanyar da muke bi wajen girbe masaranmu cikin sauƙi, kaman yadda muke nuna maku wannan shi ne hanyar da muke bi doomin girbe masaranmu cikin sauƙi. Wannan masara babba ce kuma riƙaƙƙaa, darajaa da kankaa, wannan gonarmu ce kuma mun gode wa Allah muna cikin alheri da kuma farin ciki dumu-dumu. Kun ga ma'aikatanmu sunaa yin girbii kuma suna yin farin ciki, mafi lokaci idan ana yin girbi sai ka ga ma'aikatan sai farin ciki suke sabooda za su samu kuɗaɗee masu yawa. Wannan shi ne kawai amma shukar masara sannan a bar ta ta bushe, muna neman hanyar da za mu yi busar da wannan masara ba tare da ƙwarii sun lalata ta ba. Wannan duk cikin matakan ne girban masara ne muke yi yanzu haka, lallai muna cikin alheri dumu-dumu za mu samu kuɗaɗe. Lallai wannan manooma da kuma ma'aikata sun cancanci kuɗin aikinsu, wannan duk cikin aikin girbin masararmu ne kamar yadda kuke gani mu muke nuna maku. Gaskiya waɗannan ma'aikata suna ƙoƙari, kun ga masararmu ga ta nan sai girbe ta ake, wannan duk cikin aiki ne ga shi ma'aikatan kuma sai farin ciki suke da gani da alamu suna jin daɗin wannan aiki, kun ga gaa ta nan ta riƙa to wannan shi ne ɗan taƙaitaccen bayani a kan yadda ake girban masara.

shin za mu iya shawo kan asarar da ke biyowa bayan girbin mun lura da yanayin zafin rana da ake fuskanta ko mu ce sauyin yanayi kafin mu ɗauki wannan dankali zuwa kasuwa kamar dai yanda kuke gani wannan shine dankali daga kallo bawai sai an faɗi ba kin san zai yi laushi kamar dai yanda kuke gani aka ce gani ya kori ji to munyi ƙo:arin amfani da abun da muke da shi ta hanyar adana dankali a ƙarƙashin kariyan inuwa ko kuma guri mai ɗan sanyi ko kuma wuri mara lema wato bushashshen guri ta yanda ruwa ba zai ba zai taɓa shi ba sannan kuma ta yanda zafin rana ba zai cutar da shi ba ko kuma ya lalata shi wannan dai shine kamar yanda kuke gani kuma a harkan noma muna buƙatar matakan adana da kuma kariya saboda ta wace hanya zamu iya kauce wa asara kuma ta yaya zamu iya kula da wannan asarar kamar dai yanda kuke gani wa’yannan sune ɗaya daga cikin matsaltsalun da muke fuskanta wannan ma shima duk ciki matakan ne wato kula da asara kasan yadda za ka yi kula da asarar da za ta iya biyowa bayan girbi sannan mu masu goyan kayan abinci ne masu kyau da lafiya wanda ke nuni da cewa muna goyon kayan abinci masu kyau da lafiya muna goya wa kayan abinci masu kyau da lafiya baya

A yau za mu horar da ku ne a matsayin ku na matasan manoma masu tasowa. Yau abin da zamu tattauna shi ne hanyoyin da za ku kula da shukokin ku tun daga farkon hitowar su har kula da su da kare su daga sharrin cututtuka na ƙwari da ma sauran su. Da farko dai domin yin shuka ya kamata ƙasar ta kasance ingantacciya kuma meye za mu shuka, idan misali wake za mu shuka ya zamana cewa wannan ƙasar tana karɓar wake, cewa idan an shuka wake a bisan ta zai fito ba wai za mu yi asara bane ba. Sannan abin la’akari a nan shine wane irin iri ne za mu shuka? irin ya kasance shi ma ingantacce ne, sannan kafin mu yi wannan shukar mu tabbatar da mun tsuma wannan ƙasa da ruwa kuma mun bata taki ya zamana cewa da mun shuka cikin ‘yan satuttuka zai fara yi mana ganye ko in ce tsiro. Ta hanyar kula da ita bayan ta fito wannan shuka, mukan yi mata feshin magani, magungunan kala-kala ne akwai na sinadarai, akwai kuma waɗanda barbaɗawa kawai za ka yi akwai wa’inda kuma acikin taki suke zuwa. Shi mafi akasari yanzu mun fi yin amfani da na yin feshi ne inda muke yin feshin daidai da abin da ke damun wannann shuka idan ya zamana cewa ƙwari ne suka kama mata ganye toh wannan feshin ana so ya kasance ganyen kaɗai zai iya taɓawa, idan kuma daga can cikin ƙasar ne ko a nan suke akan yi ma ƙasar feshi domin kareta daga sharrin waɗannan ƙwari, inda ake kiyaye wannan magani kar ya taɓa wannan ganye. Wannan shi ne ɗan taƙaitaccen bayani akan yadda za ku kula da shukokin ku.

Barkan mu da sake haɗuwa a wani sabon maudu’i, a wannan maudu’in namu na yau za mu tattauna akan wani irin nau’in girbi. A wannan nau’in girbi manomi shi da kansa yake zuwa gona ya rinƙa girbi da hannun sa, ta hanyar ware wa'inda suka yi masa da wa'inda kuma basu yi masa ba, bi ma’ana kenan tun kafin aje wurin siyarwa manomi tin nan zai tantance cewa wannan ya kamata in kai kasuwa koko, shin wannan ne zan girbe koko na barshi ya ƙara. Wannan yana da matuƙar fa’ida sosai a wannan nau’in girbi, na ɗaya ma zai rage kuɗin da zaka bai wa ma’aikata bi ma’ana ba sai ka ware wasu kuɗi domin ka baiwa ma’aikata domin su yi maka aikin girbi ba kai da kanka zaka zo ka yi shi. Yawanci irin wannan nau’in girbin za ku ga mutum ɗaya ne yake yin sa. Kamar yadda na faɗa maku shi wannan nau’in girbi mutum ko in ce manomi da kansa zai duƙa yana ware wa’inda suka dace yana yi yana bibbincikawa wanne ya dace ya girbe wanne ya dace ya bari ya ƙara lokaci. Da fatan dai kun gane. Idan ya so waɗanda ya ware ya barsu su ƙara lokaci zai iya ɗan barin su su ƙara koda sati biyu ne sannan ya girbe su, kun ga fa’idar yin girbi da kan ka, ka duƙa ka girbe da kanka ya fi muhimmaci akan ka biya a yi maka domin za ka yi shi ne son ranka ka ware wanda kake so ka bar wanda kake so.

Barkanku da zuwa wannan maudu'i namu na yau. A yau abin da zamu tattaunawa ne, za mu tattauna akan dankali wanda cikin shi yake ruwan lemu da kuma wanda cikin shi yake ruwan ɗorawa. Bambanci mai sauƙi, zamu iya bambancesu ko ta gani ba wai sai an faɗa mana ba. Ya danganta, wato shi dankali mai ruwan lemu idan aka yanka cikin shi za ku ga tsokan dankalin za ku ganta ta yi 'yar ruwa-ruwan lemu, yawanci za ku ga ba dankalin Hausa bane ba. Kala-kala ne dankalin Hausa, amma wanda muka fi sani shi ne mai ruwan ɗorawa, ko ba haka ba, shi wannan mai ruwan ɗorawa shi ne mu ka saba gani yau da gobe, wanda idan an yanka shi muke ganin shi ɗorawa, shi ne ma wanda zan ce muka fi ci a gidajenmu. ko ta wannan hanyan zamu iya bambance su kamar yadda kuke gani, sannan kuma kamar yadda na faɗa muku. To wannan ita ce hanya mafi sauƙi da zamu bambance wa'innan dankali. kar ku manta, wannan dankali ba abu bane guda irinsu ba ɗaya bane ba, sannan kuma su ɗin ba abu guda bane, amma dankali dankali ne. kar ku manta da wannan kalman, dankali dankali ne, duk da dai kalar su ba ɗaya bace ba. wannan ita ce hanya mafi sauƙi da za ku iya bambance su.

A wannan maudu’i namu na yau za mu tattauna ne akan ƙwarin gona. Ƙwarin gonar ma yayin da suke bakin aikin su bima’ana a yayin sa suke lalata mana amfanin gonar mu. Yau abin da za mu tattauna kenan ku biyo mu domin jin ya za ta kasance. Kamar yadda kuke ji kuma kamar yadda za mu faɗa maku, su waɗannan ƙwari da kuke gani su ke lalata mana amfanin gona, dole sai mun kura sai ya zamana cewa ana kulawa yau da gobe ana yawan duba amfanin gona, ba kamar yayin da suke a lokacin shuka bima’ana kafin mu girbe su kenan yayin da suke a ckin ƙasa basu ida nuna ba. Dole sai mun kula domin suna da matuƙar hatsari sosai. Waɗannan ƙwari za su iya jawowa mu rasa dukkan amfanin gonar mu ga baki ɗaya ta yadda za ta iya kasance duk da ba abin da muke fata bane ba ya zamana cewa an yi girbi ba’a samu komai ba, ba a samu abin da za a kai kasuwa ba ballatana abin da za a ci a gida. A haka a haka za su yi ta yi har sai sun shiga cikin shuka, doya ce, masara ce, kowacce da kalar nata ya danganta ƙwarin kala-kala ne wasu ma za ka ga tsutsotsi ne, wasu za ka ga kamar ƙudaje suke kala-kala ne idan za ku biyo mu a can gaba za mu nuna maku yadda wa’innan ƙwari suke, kuma suna da matuƙar hatsari sosai dole sai mun kula.

A bangaren mu ko in ce arewa maso yamma wanda yaka arewacin Nijeriya, mu muna yin nomar damuna kuma muna yin noman rani. A lokacin damuna muna shuka iri irin su gero, wake, masara har ma da dawa, yayin da suke ɗaukar watanni kafin su fito. Sannan kuma muna yin shukar rani, bi ma’ana noman rani wanda yake ɗaukar ‘yan watanni su ma kafin su fito wanda muke noma tattasa, alayyaho, tumaturi da ma sauran su. Amma sai dai noman damuna ta fi matuƙar fa’ida a ɓangaren mu saboda ba a fiye yi mana ruwan sama ba sai shekara-shekara kenan sai damuna ta je ta dawo muke samu ruwan sama. Ya danganta da yanayin da muke ciki shi ya sa har muke irin wannan noma bisa ga kudancin Nijeriya da zaka ga su sun yi noma lokacin damuna kuma abin da aka noma lokacin damuna shi za’a yi lokacin rani, yayin da mu kuma a nan arewa maso yammacin Nijeriya muna yin noman damuna ne abin da ya dace a noma lokacin damunar shi ake nomawa lokacin damuna, ba za ka ɗau abin da ya kamata ka noma lokacin rani ba ka ce za ka yi noman rani, sai in ya kasance kana da kayan aiki na zamani shi ne zaka yi wannan aikin. Toh wannan shi ne dan taƙaitaccen bayani akan irin noman da muke yi a ɓangaren mu.

Mafi akasari a yankin mu yankin arewa kenan, akwai ire-iren shukoki da suke fitowa wa’inda idan ka shuka tabbas ɗari bisa ɗari za a amfanu, za a samu amfanin gona, noma kuma zata yi kyau. Na ɗaya dai akwai masara, idan har ka shuka masara zan baka tabbaci ɗari bisa ɗari cewa arewacin Nijeriya lallai zata fito, ɗari bisa ɗari nake baku wannan bayani. Idan ka shuka gero shi ma haka, dawa haka, alkama haka, shinkafa kuma ba kowane lokaci ne take fitowa ba ya danganta da irin ƙasar da ke a wurin. Sannan muna da gyaɗa, gyaɗa ma tana hitowa a ɓangaren mu, mafi akasari ma abin da muka fi nomawa su ne, gyaɗa, dawa, masara, gero. Wannan su ne abin da aka fi nomawa saboda da su muke ci yau da gobe, kuma su ake kaiwa kasuwanni ana cinikayyar su ta yau da gobe. In dai har mutum zai yi shukan abubuwan nan dana lissafo to tabbas zai amfanu, zai samu amfanin gona mai kyau kuma shukar shi za ta yi kyau, saboda yanayin ƙasar da muke da ita shi yasa ta fi karɓan waɗannan shukoki su ne waɗanda ɗari bisa ɗari zan baku tabbacin idan kuka yi shuka a arewacin Nijeriya, kuka shuka wa’innan abubuwawa za su fito, babu kamar jihar katsina.

Toh mu dai a arewacin ƙasar nan akwai hanyoyi da yawa da muke bi ko in ce wanda muka ɗauke su kam al’ada in dai a ɓangaren noma ne. Na ɗaya yawancin abin da muka shuka a wannan shekarar shi muke maimaitawa wata shekarar idan ta zagayo wannan wani abu ne da ya zama kamar gado. Idan misali yau ka yi shukar masara, toh idan wata shekarar ta zagayo ita za ka ga yawanci ake sake shukawa, wata shekarar ta sake zagayowa in ba yanzu da ake dan wayewa ba shine za ka gani an gane cewa idan yanzu ka yi masara wata shekarar ka yi gero, wata shekarar ka yi dawa wata shekarar ka yi alkama, a haka ake ta caccanzawa domin wannan ƙasar ta zama tana nuna ita ma tana riƙa. Akwai hanyoyi da muke bi wurin ganin mun inganta haƙar amfanin gonar mu. Na ɗaya dai muna yin shuka da iri mai kyau, bi ma’ana iri wanda mafi akasari ma irin ba wanda turawa suka yi bane ba na gargajiya ne. Na biyu kuma, muna yin shuka a ƙasa wacce muka saba shuka abin da muke shukawa. Na uku muna bin amfanin gonar mu bayan mun shuka su ko kafin mu shuka su mu tsuma ƙasar da taki, sannan kuma muna kula da ita da yi mata feshin maganin ƙwari. Abu na huɗu shine wani lokutan muna jawo ruwa daga tafkuna da suke kusa da gonakin mu domin ya shigo har ya zuwa gonar ya rinƙa baiwa amfanin gonar mu ruwa. Na biyar, wata sa’in bama baiwa kan mu wahala mukan ɗaura wa shanu kayan aiki ne su rinƙa yi mana haƙa da sauran su ko kuma mu barsu su shiga cikin gonar domin su rinƙa cinye mana ciyawu kuma su yi kashi domin ya zama taki. Wa’innan sune ‘yan taƙaitattun hanyoyin da muke bi wurin inganta amfanin gonar mu.

Toh akwai hanyoyi da muke bi domin kintsa ƙasar mu kafin mu yi shuka. Da farko dai abin da muke yi ma wannan ƙasa bayan duk in muka yi girbi muna ɗan barin ta ta huta, bima’ana ba za yi shuka a bisan ta ba, za a barta ta tsuma ta juƙu na ɗan wani lokaci inda ma har ta kai ga wani lokaci muna sa shanu suna yin tattaki a bisan ta na yau da gobe domin ta ƙara laushi. Yau shanu sun bi, gobe shanu sun bi jibi shanu sun bi ka dubi nauyin shanuwa dole ƙasar ta yi laushi cikin ikon ikon ubangiji. Na biyu bayan wannan shanu za mu san yadda za mu jawo hanyoyin ruwa izuwa wannan gonar idan ya zamana cewa ba lokacin damuna bane ba ko kuma gujewa ya zamana cewa ba za a yi damuna da wuri ba sai mu jawo hanyoyin ruwa har cikin wannan gona. Abu na uku da muke yi shine za mu fara shigo da takin mu izuwa wannan gona, ma a ajiye shi tun kafin mu sassaka shi. Sai na huɗu muna yin rami domin mu sassaka shukoki irin da za mu shuka, acikin wannan rami idan wake ne a nan za mu zo mu yi shukar waken mu. Sai na huɗu muna, na biyar muna ciccire ciyawu, suna nan suna da yawa babu adadi waɗannan kaɗan ne na ɗan lillissafo waɗanda muke ɗan yi yau da gobe.

A yankin mu ba wai kowane iri muke amfani da shi ba, mafi akasarin manoman mu sun fi yarda da iri mai ƙarko ko in ce iri mai kyau, bi ma’ana irin da ya dace a shuka a wannan ƙasa, wanda idan an shuka duk tsanani duk wuya ba za a samu matsala ba kowane irin yanayi za’a shiga wanda zai iya jure wannan yanayi ba za ya lalace ba, ba zai yi tsutsa ba kuma bashi da ƙwari. Na biyu akwai iri da manoman mu suke zaɓa wanda suna zaɓar shi ne ta hanyar duba kyawun shi, abin da nake nufi anan shi ne suna duba cewa shin wannan suna da ƙwari koko bashi da shi, an taɓa yi mashi feshin magani koko a’a, wanna yana ɗaya daga cikin dalilai ko in ce abubuwan da manoman mu suke duba akan su kafin su shuka kafin su shuka wannan wannan iri. Na uku suna duba cewa shin wannan irin ya dace da ƙasar da za mu shuka, idan har ya dace toh lallai fa shi ɗin za a shuka babu fashi. Na huɗu suna duba cewa shin abin da za mu shuka ya dace mu kai kasuwa. Wannan duka abubuwa ne da suke faruwa wanda manoman mu ne na nan arewaci suke wannan abu. Wannan shine ɗan taƙaitaccen bayani akan hanyar da manoman mu suke bi domin zaɓen iri.

Ya yin yanda ya kasance mu muna zaune ne a arewacin wannan ƙasa kuma an san mu da kiwo amma wane irin kiwo. Mafi akasari makiyayan mu suna noma sha suna kiwata shanu ne, me yasa suke kiwata shanu, saboda shanu ko a kasuwa suna da daraja ba wai shanun kadai suke kiwatawa ba suna kiwata dabbobi irin su raguna, tunkuyoyi, akuyoyi har ma da kaji. Wannan duk cikin dabbobi ne suke kiwatawa yayin da wata sa’in suna kiwatawa ne domin su ci, wani kuma suna yi ne su siyar a kasuwanni. A yankuna irin su Katsina, Jigawa, da ma sauran yankunan arewa za ku ga cewa Fulani ne suke yin wannan kiwo kuma sun fi kiwo ta shanu, inda suke amfanuwa da wannan shanu ta hanyoyi daban-daban wata sa’in suna amfani da nonon suna siyarwa a kasuwanni, wata sa’in kuma wannan sanuwar zasu kiwata ta har ta riƙa sannan su kai ta a yi layyar sallah da ita, wata sa’in kuma za su ɗauka wannan shanu ne kawai wannan sanuwa tana haihuwar masu ‘ya’yan su kuma suna ɗaukar waɗannan ‘ya’yan suna siyarwa. Toh wa’yannan sune dabbobin da ake kiwotawa.

Toh a yankin arewa, dama muna yin kiwo kala biyu ne. Na ɗaya, akwai kiwon da ake fita da shanu ko in ce dabbobi waje su je su yawata su farauto abinci. Abin da nake nufi a nan shine, za su je waje domin neman ciyawu, shukoki, ciyawa busassa ko ɗanya ko wacce ce suna ci. Dabbobin da aka fi fita da su irin wannan kiwo su ne shanu, rago har ma da awaki da ma tinkiya. Inda ɗayan fannin kuma inda muke yi masu ɗan kkk muke keɓe su a cikin gida ba tare da suna fita ba muna kawo musu wannan abinci a nan su ci shi ba tare da sun fita wannan yawon kiwo ba. Inda wannan wuri da muka keɓe masu ya isa su rinƙa watayawa suna yin kiwon su. Mafi akasari a irin wannan kiwon mun fi ajiye rago, tinkiya da akuya, sannan kuma akwai kaji, suma kuma duk irin wannan kiwon muke masu ba tare da sun fita sun nemo abinci ba muna keɓe su ne a wani wuri acikin gidajen mu ko a gonar mu inda a nan ciki za su rinƙa kiwo.

A yankin mu yawanci shanu muna fitar da su ne yawon kiwo, ba wai a gida muke ajiye su ba don kiwata su ba, a’a makiyaya za su fita da su yawon kiwo gari zuwa gari, unguwa zuwa unguwa suna yi suna yi suna cin ciyawu. Wurin su duk wata ciyawa mai daɗi sun san ta za su tsaya su ci an sun ci sun ƙoshi sun sharuwa sun huta sannan kuma sai a kama tafiya a yi gaba, a haka a haka wannan yana ɗaya daga cikin salo da muke bi wurin kiwata shanu. Na biyu kuma muna kiwo ta su a cikin fadama, inda za su rinƙa shiga cikin fadama suna yin kiwo ko kuma salon kiwon da suke yi kawai su yi ta yi, duk inda suka samu abinci su je su ci amma sai dai irin wannan kiwo yakan tado hatsaniya ba kamar tsanin manoma da makiyaya, ya sa yanzu muka ɗan guje shi. Manoman mu ko in ce makiyayan mu sai su saki shanayen su kawai su nemi abinci da kan su duk abin da sukasamu abinci ne a wajen su.

A yankin mu, muna da hanyoyin da muke kiwon akuyoyi. Mafi akasari akuyoyi suna kiwo ne acikin fili inda suke watayawa yadda suke so, su yi abin da suke so sannan a sadda suke so inda ta ko’ina yakan kasance ciyawu ne ko kuma abincin su. A wani tsarin kuma za ku ga cewa akan ɗan yi masu ɗan gida ne ko a keɓe su da wani ɗan makangi inda za a rinƙa basu abinci yau da gobe a hankali a hankali ba tare da sun fita kiwo ba kenan, wanda akan yi shi ne a cikin gona ko kuma a ma cikin gidajen mu. Na uku kuma akan yi masu shukoki a cikin wannan wuri, idan na ce shukoki ba wai ina nufin shuka wanda zamu yi domin mu girbe ta ba a’a, ciyawa ce da ake shuka masu wanda su sun sa garɗin ta kuma sun san daɗin ta, su suka san amfanin da take yi masu sannan kuma sun san amfanin da za ta yi masu. Awani lokacin kuma akan fita da su ne su yawata kamar yadda ake fita da shanu, inda idan ya kasance basa da lafiya mukan kira malaman gona domin su yi masu allura su duba mana su domin kula da lafiyar su da kare su da cututtuka na zamani.

Yadda ake kiwon aladu a yankin mu, wato shi dai kiwon aladu a yankin mu suna yin shi ne cikin ‘yan ramuka da ake yin su za a ga an ɗan yi rami kamar kogo haka a saka su a ɗan kange su da makangi. Wato amfanin shi wannan kangewar ko in ce wannan rami shi ne, yana kare su daga mugayen dabbobi, duk wata dabba da zata iya zuwa ta cinye ‘ya’yan kowani abu, amfanin shi kenan. Sannan ta fannin basu abinci suna cin itatuwa ne da ganyayyaki, idan har ka kula da tsabtar su wasu sukan ce aladu na cin kasha, tabbas aladu ta wani fanni ƙazamai ne toh amma kuma idan har kai ka kula kuma ka kiyayye zaka koya masu cin abinci tsabtatacce ne kamar yadda na faɗa maku itaciya da kuma ganyayyaki. Aladu suna shan ruwa sosai domin yana gina masu jiki, shine za ka ga sun yi duma duma sun yi kuɓul-kuɓul amma wannan ruwa sai ya kasance tsabtatacce sai an tsabtace shi, idan har aka tsabtace wannan ruwa toh ba a da matsala da kiwon aladu zaka gan su sun yi girma sun yi duma-duma. Sannan ana yawan kula da lafiyar su ta hanyar yi masu allura domin kare su daga cututtuka. Wannan shine ɗan taƙaitaccen bayani kan yadda ake kiwon aladu a yankin mu.

Yadda ake kiwon kifi a yankin mu. Mafi akasari a yankin mu, manoma suna amfani da tafkuna wurin kiwo da kifaye, amma tafkin ba wai kowane iri ba ma’ana wannan tafki sai ya kasance tsaftatacce babu sinadarai acikin shi kuma gishiri bai yi masa yawa ba wannan duk abubuwa ne da manoman mu sukan duba kafin su fara kiwon kifi. Ta fannin kifayen da ake shukawa; muna shuka kifi daidai da abin da irin kifin da ake buƙata a kasuwa, ta yadda ba zamu kiwata abin da mun san idan mun je kasuwa ba za a siye shi ba. Wannan suna ɗaya daga cikin abubuwan da muke dubawa kafin mu fara kiwon kifi. Sai ta fannin abincin da zamu baiwa kifi; su dai kifaye kamar yadda muka sani suna da ɗan saurin girma amma idan sun sami abinci mai kyau. Wasu sukan yi mamaki wai wane irin abinci ne kifaye suke ci, toh a taƙaice kifaye suna cin hatsi, suna cin ganyayyaki, kai har ma da kashin kaji wanda yake taimakawa wurinn haɓaka girman su, za ka ga cikin ɗan ƙanƙanen lokaci sun yi girma, girman ma bai misaltuwa, toh wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyin da ake bi wurin ganin an inganta ginuwar su. Ita fannin kula da lafiyar su; idan har ya zamana kifayen mu basu da lafiya mu kan yi masu barbaɗen magani a cikin wannan ruwan domin su samu lafiya.

Yadda muke yin kiwon kaji a yankin mu. Kamar yadda muka sani, a yanzu dai kaji sun kasu kasha biyu; akwai na turawa, akwai na gargajiya; inda muke ce masu kajin hausa da kajin turawa. Su kajin Hausa kamar yadda kuka sani ma’abota ne na yawo kamar fatake suke, suna da son yin yawo sai kuma kajin turawa mafi akasari an fi ajiye su ne a wuri guda yanda ake keɓe su a masana’anta ko kuma a cikin gidaje domin su yi kiwo. Ta fannin kula da su akan siya masu magani inda ake barbaɗa shi a cikin ruwa, ko kuma a zazzaga masu a bakin su. Kaji suna cin abinci kala-kala yawancin abincin da ake baiwa kaji za mu ga cewa na zamani ne wanda turawa ke yowa ba wai na gargajiya bane ba. Domin su wa’innan abinci na zamani da ake basu su, su ke haɓaka girman su da kuma ƙara masu lafiya da gina ya taimakawa wajen gina masu jiki. Sannan ana kula ta tsabtar ruwan su inda ake basu tsabtataccen ruwa domin kare su daga cututtuka kala-kala. Su kuma kajin Hausa sukan fita ne su yi yawo su yo kiwo su ciwo abin da za su ciwo daga tsutsotsi raggen abinci da sauran su.

A yankin mu domin kula da kaji, aladu, kifaye da kuma shanu. Na farko abin da za mu duba shine wane irin kiwo suke yi. Idan muka fara da kaji, mafi akasarin kaji a yanzu ana kiwata su ne a keɓaɓɓen wuri. Ta yaya za a yi mu kula da su? Na farko tsabtace wannan wuri, ma’ana inda suka yi kasha a kwashe domin kare su daga cututtuka. Na biyu irin ruwan da za su sha, ruwan ya kasance tsabtatacce. Na uku abincin da za su ci mai gina jiki ne da ma sauran su. Na biyu kuma muna da aladu, idan muka dawo ta fannin aladu za mu ga cewa a farkon su akan keɓe su ne a wasu ramuka domin kare su daga dabbobi kada su cinye su. Wannan ma hanya ce da ake kare su. Sannan kuma idan ya zamana idan basu da lafiya akan yi masu allurai. Sai na uku muna da kifaye domin kare kifaye daga kamuwa da cututtuka, wannan ruwa da ake saka su ya zamana shima tsabtatacce ne, kumaakan zuba masu sinadaran magunguna na rigakafi a cikin wannan ruwa. Muna da shanu su kuma: Su kuma shanu domin kula da su kamar yadda muka sani akwai ƙwari da suke liƙe ma shanu, akwai allura da ake yi masu itama ta rigakafi domin kare su daga waɗannan ƙwari sannan kuma a kula da ruwan da za su sha. Na uku muna da akuyoyi na biyar muna da akuyoyi, akuyoyi suma dole sai mun kula da irin abincin da za su ci da ruwan da za su sha harma da ruwan da za su sha.